Issi yelaga na'ay baggaa ooso keettaani uttidi biiriyanne woraqqata oyqqidi xaafidi diyage betees. hageekka basi koshshiyaa oosuwaa oottidi de'ees.

wogaa galla wossiyo keettan guuran asay ubbay shiiqqidasagassi hachchi gallassi hanetanaw diyaaba denddada issi bitanee yaagidooge denddidi baagga dawutara oyqqidi yaa haa galabaxxi galabaxxi yootide de'ees. ha yootide diishin I likke gidenaagappe yootidoogaappe denddidaanag oyddu asay eqqidi cabottide dees.

Issi gaariyani issi na'iya keehippe daro mittaa caana ekkada giya garssaara baydda diyaro asay eqqiyaggidi xeelliiddi de'ees.

mitaa haashidoogappe kiyida suulaa haata tigidi ushidi uukkidoogaa hegaa qassi arssa kessidooge keehippe lo'iyage beetees.

Hanna cima mishshiya uttiddo heeriyaa merettankka Xoossi I waattidi medhdhiddobaakko keehippe asay yi yiidi be'i ekkiyo heeriyo malaaliyaa heeriyo hinna.

issi naa'u maccanaati huuphiya qanxxisana giidi huuphe keetti biidosona. ha huuphiya qanxxiyage macca naatu huuphee qanxxetenna yaagin qooriya qanxxi agin na'aa qashuwawu efiidona.

Arakka biittan issi Maajore giyo bitanee de"es. ha bitanee baagan kushiyan issi karetta massaariya mell'i aggiis. yaanin asay a anjjana giidi qoodan laatamaa gidiya asay soo yis.

Yoseppanttasoon wuyggeen issi ya xeelin ha xeeliya miishsha wottidooga asay ubbay yiidi hage aybbappe meretida miishshe yaagidi ubbaykka xeeliidde dees.

Baazitanne Bakkaloy naa''ay issippe gididi de'ishin etakka diyoosappe aggidi quma maana giidi quma keetta gelidi uttidaashin quma keetta izaway kattay wuriis yaagidi konttaaliya kummida boynaa ekkidi yiide etuura ogiyaan gaytti aggiis.

Cora asay issippe gididi quma miiddi diishin hara asay yiidaagee uttanaassi oyde xayiyorin han uttida asay katta miyoga denddidi aggine bi aggis.

Woossiyo keettan qaalaa biida asay ubbay siyi simmini, hachchi gallassi de'iyabaa yaagidi odanawu denddida bitanee maayido maayoy huuphiyappe biidi tohuwa gakkanaashin issi mala maayuwa maayiis.

naa' u yelaga naati huuphe keeta biidi huuphiya bantaaga qanxisiidi de'ishsin korintee biyorin qanxiyagee baaga mayidooga mayuwa qaari olidi utti aggis.

keehippe cora asaa qoodan lappun xeetanne hosppun tammaa gidiyaa aasa caanidi kaamee biiddi dees. ha kaamee biiddi diyoodee a xeelliiddi eqqidi xeelliddi diyaa asaa qooday hasttama.

issi giraabeeliya biitan mokaydda deiyaya beettawusu, akka de''iyosay keehippe araddidi qassi dumma dumma dalqqi dalqqiya mitati de'oososna.

Cima asay issippe gididi uttidi bantta de'uwassi koshshiyabata giidi issippe haasayidi wontto guuran oottana yaagidi denddidi ollaa bookkiiddi diyageeti beettoosona.

Asa ubbay ba de'uwassi koshshiyaaba issippe gidi uttidi haassayidinne simmidi hagee tana diyaaba gidikko maaddanawu de'ees yaagidi issoy issuwaara shiiqidi tobbid giigissiddi diyaa hosppun asay beettees.

Diidi Gaaginne alamayyo caafaqoy issi keehippe cora asay diyoosan shiiqidi keehippe lo''iyaa yetta yeexxide doosona. Etikka banttaaga huuphiyan alleequwa wottidi doosona.

Deriyaappe maata buuccana giidi he finta asaaranne nusoo asaara boodosona. biidaashin eti maataa buuciidi diishin shooshay kiyiyoorin agidi guye yi agidosona.

issi teeppee yexiidi des, ha teepeekka asay ubbay diyosan issippe shiiqi uttidi asay duriidinne kaa'iidi yexxisees, ha teepiyassikka meray keehippe karetta.

Zagosoo taani be'iyode issi bollan kaqquwani uttida keehippe malaaliya miishshay diyaagaa be'iyode hageekka qassi asay dumma dummasaa biidi baagaa qooriyan woykko huuphiyan wotti baanaassi maaddiyagee beettees.

Aawara na'aara issippe gididi baaga karen keettaa keexxana giidi akaapaanne shalkkiyaa ekkidi biitta bookkidosona. ha bookkidoogakka yaappe haappe giigissidi heeraa giigissiiddi diyaageeti beettoosona.

issi yelagaa naa'ay awudekka baw biyyoosa maayyidi kiyyanassi giidi shammidi wottido issi bootta maayyuwa maayyidi kiyyishin urqqay bashi aggiis.

Zagooso jarkkanee asikka meray bootta jarkaane ikka qassi haattaa ubba gallasi ehiidi asay maaddetanas maaddiya mishsha.

Issi na'ay baagaa misiliyaa issi keehippe puulattidi uttidi de'iyaa mittaan wottiis. hagaakka bantta soo eefidi kaqoogaa eqiigidi yelagaa naati be"oosona.

Bakaalora baalotiira naa"ay banttaagaa zokkuwaan maayido maayoy keehippe puulatti uttida maayo. ha maayoykka daro miishshaa ekkidaagaa.

Baqalantassoo naati issippe gididi kare biidi doososna. Ha biidi de'iyaageetakka banttaagaa dumma dumma maayuwa maayidi keehippe ufaytiidi biyagaeeti ogiyan biyaageeti beettoosona.

Dalggiti ayiyoo giyaara nugaa heeran a ba kushshiyaan mel"ido ootoy aahotettaykka de'ees. Haattaa duuqqi ekkinkka maaddees. Ha ottuwaasi meray adil"e ciishsha malatees.

Kumbbuto giyo miizziyaa maataa maana deriyaa baasu. Ha maataa maanawu deriyaa biidoosona maatay melin Kumbbuta maataa meenan mela soo yaasu.